Julius Berger Nigerian com PlC, na construction company wey dey, wey dey operate for Naija. Dem dey since nineteen fifty dem start am small small but dem grow over time. Dem dey do big projects like roads, bridges, buildings infrastructure. Dem dey one of di leading construction for Naija. And dem dey do plenty project wey benefit di country. Julius Berger are known for dem quality work expertise and innovations. Dem get deya work dey very quality, dem get expertise and innovation. Plenty project wey dem get and experience wey benefit the country. Dem get experience, for road construction, building, bridges infrastructure development. Julius Berger dey employed plenty Nigerian, and dem dey contribute to di economic growth. Dem dey help di solve un-employment mata, thousands of pipu workers wey dem dey employed. Dey help to di reduce unemployment rate. From also for big so project wey increase the life of Nigerians. Dey are known for deya quality works. Dey are known for welfare stands. their company dey very ok, na best construction company so far You go contact dem, dey go give any project wey you want, made dem help. Na road you want to build, building bridges anytin, contact dis company. Dey will deliver am, well well.

Exam matter no be small matter o. Pipu de say suit school sweet but na exam kill am. Na exam make am wey no sweet, dem go tell you say sweet sweet o, but na exam spoil am. Den e say na exam spoil school. School sweet e dey go, but when e dey when we come reach exam time. Exam go spoil everytins in school no go sweet again. But to get tips, tips wey you go get. Wey you go use dey pass exams, e go sweet you for body, school go sweet you exam go also dey sweet you. If you dey go school dey read wetin dey teacher dey teach you. What una dey teach you dey read. E go come home come read am again, come dey study am. If anytin wey e no dey understand, e go go back school go dey ask your teacher. Go dey ask dey your lecturer. Sir ma, dis tin wey dey teach me i no sabi o, no sabi o. See where no sabi here. See where sabi here. Di lecturer e go say, e go now say, you dey ready to learn e go teach you di one wey you no sabi. you go sabi. If you dey do am dey wait am everyday. e go dey study am well well. Anywhere you go you slept with your book and your book you go read. You go try get material wey go help you to study. You go try get text book, you go try get, you go try get, tins research hand book wey go dey help you for dat wey dey read. Dat course wey you want sit, you go get material wey go help you dey read, anytin wey you read e go e go go dey contact dat lecturer ego dey help you. E no go dey missed class at all, you go dey dey your class dey lis ten well to your lecturer. Wetin e dey teach you. You go first of all like your lecturer. Dem say hate di lecturer. If you dey hate your lecturer, you no go even sabi wetin your lecturer dey teach. If you dey hate your teacher, you no go even sabi wetin that teacher dey teach. Allow yourself to like your lecturer. He go like wetin he dey teach, and wetin he dey teach, he go enter your brain well-well. For exam time, you go dey enjoy to dey write your exams. And when result come, you go dey happy well-well because say you don pass that exams. If you follow the procedure of the exam wey I don dey tell you so, you go dey pass your exam very well. School sweet, exam also sweet. You go dey pass dey go.

Different park wey people dey take travel plenty People dey plenty, for park. They go different, different places. Any place wey you want go, you go get them park. If you want go Lagos, park dey for Lagos. If you want go Abuja, park dey. For Naija here, we get different park. People dey travel every day for different park. If you want travel, first you go know where you wan go. If you no know where the park dey, you go ask person. Person go carry you go the park. You go go the park, moto full there, where they go. Moto dey, they go turn by turn. Then dey there, they load. If they moto don full, then go dey go. Another one go continue dey load. So, any place wey you want go, you go just dey go the park. You go go there, they wait when moto full. You go know, na for you to know, na for you to know where you want go and the park wey you go enter. Because park no be one. Park dey plenty. Park dey from villages. Park dey for town. Park dey most for town. Village na just small you go see, but for township, for cities, you go see plenty, plenty park full. Park dey very busy. You go dey sabi where you want go. You go dey careful very careful when you no go enter wrong park wey go wrong direction. So you go you go dey very careful if you dey travel. You go find out the correct park where you dey go. You want go where? You want go, eh, Imo State? Which park dey go Imo? You go go, you go go there go find the park where they go there. Go park wey dey wey dey very secure. You no no go stand for the road dey travel. You go dey go park. It dey risky to stand for the road. If you go enter any one chance, one chance road car, bus for road, na hin make government set aside every park. Make you dey go there. You no go go enter wrong hand. You no go go fall victim for road where them go commot you inside car dey rob you. You go dey, if they dey very very safe if you dey travel, if you dey enter moto for park, dey travel. Na hin make locate the park wey dey closer to you, if you want dey travel, and you go reach where you dey go safely, no issues.

Dis one na dirty wey dey for road and e nor dey good at all at all. Government dey try make sey dis road dis road wey vehicle pipu dey pass government dey try make sey dem don dey clean dem even employ pipu wey dem dey pay dem money for month make dem dey take charge dey sweep dey clean dey gather sand dey gather dirty wey dey for our road and pipu still dey dirty am and e nor fine at all. Government don put for road dem don put dustbin wey anything wey you go any where you dey you see am you just dey throw way your thing there pipu wey employ wey go carry those thing go dump dem dey so abeg for Naija here make we try make we nor dey throw way things any how any how e dey make thing, places dirty make you just dey try dey gather your things gather your things and thing wey you like carry am go throw way for de appropriate place wey dem don set wey dem don keep am say na here we go take dey throw way dem dirty so dat Nigeria go dey very clean Naija to keep our environment clean even God dey talk say cleanliness dey close e say cleanliness na wetin,e say na next to godliness. God self like, like place wey dey clean abeg make we make try keep Naija make Naija dey very clean as e clean so e go, go good for your eye you go stand dey snap picture but dis kind dirty place can you stand snap picture, no! um you nor go fit stand dey snap picture so abeg make we abeg our country pipu make we try dey keep our place dey clean road wey pipu dey pass e nor good make we dey throw way dirty things, dirty, as you dey throw way dirty thing medical talk say e nor go food your health abeg my country pipu make we try dey keep Naija very clean make we nor put how tiny any how e take dey small small nor talk say e dey small wrap am well carry am go where you go see dustbin just put am there as you do so our country go continue dey dey clean clean clean clean, abeg make we keep our country clean.